How you tek dey celebrate, you as a farmer? How you tek dey worship you wey be sey you be farmer? For instance you plant yam for your farm for begining of January, so as you plant the yam you dey weed am, you go go di farm dey check am whether the yam dey do well you go dey at ten d to am dey weed am mek sey grass no go affect am, e nor go attack am, or nothing, insect, e no go affect am, nothing go affect am So, by the time when you don do all dis one finish e don reach the time wey be sey e don mature, you wan come uproot am As you come dey uproot am so, you come see sey the yam e do well e get better better food wey be sey you dig come outside for ground So oh, as you come dig am come outside body sweet you well well sey okay, ah, di land favor you for dat year. So, you, when be farmer, how you come tek dey celebrate dat kind thing? mek we say, you dey go church For church now, you wey be sey you dey go church, for December period church dey do harvest So you, as when e be sey you dey go church, you go come keep the ones wey be sey e dey okay well well, you go go thank God for wetin God do for you wey e do for your land, you land e do better thing, wey be sey e reap better better food for your land Even though For Nigeria, for Ibo people, dem dey do yam festival dat yam festival so every August naim dem dey do am Because, dem go don plant yam for January, when w come reach dat August dem go come uproot am. As dem dey uproot am, dem go come see sey the land favor dem, dia gods do dem well, rain fall, nothing happen for dia land, so dem go come go do Thanksgiving dis Thanksgiving, dem dey call am yam festival So dat period you go see sey people, you go see yam full everywhere, better better yam full everywhere dem go come go dey offer worship for their god Those wey no dey go church, those wey dey serve idol, go come dey worship their gods, dey carry yam dey give dem, dey say tek dis one o, dis one na wetin I bring come outside for my land o, dis one na wetin I bring come outside for my farm o so, even though for US and Canada dem still dey do their own, everywhere dey do their own For US and Canada, their own na Thanksgiving day wey be sey dem go cook food, dem go come dey give people, dey think of wetin God do for dem for dat period because God bless their land, e bless everything wey dem do so na so many people tek dey worship, dey give eh, dey worship their gods

As for me, I no get ancestor or personal connection to crops. But make I tell you, from Nigeria, some ancestral crop carry plenty sentimental value for plenty families an communities. One crop wey stand out well-well na yam. Yam na serious big deal for many cultures for Nigeria. E no juz be ordinary food, e carry tradition, history, an pride. For places like Igboland, yam dey symbolize wealth, hardwork, an respect. De even get special festival wey de dey call New Yam Festival where de go thank the gods an ancestor for good harvest, chop fresh yam, an celebrate the culture. E dey remind pipu of the unity wey dey dia community. Imagine sey your papa-papa don plant yam tey-tey for the same land, an the yam farm na wetin de take train children, build house, an feed the family. Anytime wey you carry cutlass enter farm, you go dey think of all the sweat wey de don drop to make sure the farm no go fail. To may families, yam na like inheritance wey de dey pass from hand to hand. Plus, the way de dey plant yam sef get plenty meaning. De dey dig hole, put yam gently like sey de dey handle treasure. De no go juz rush becos dem believe sey yam deserve respect. An as the tin dey grow, e dey give pipu hope becos de dey sure sey if yam full barn, hunger no go near dia house. For some part of Nigeria, yam no juz be food, e dey use for important ceremony. For example, for marriage rite, de go give yam as part of bride price. E dey show sey the man wey wan marry get responsibility. an e go fit provide for ein family. So, yam no be crop wey you go see anyhow. E be like storybook where de dey tell the story of pipu, dia struggle, and dia triumph. If peson dey plant ancestral yam, e go be like sey dem dey continue the tradition wey get deep root for the soil of dia culture an identity. Yam na truly king for all crop for Naija.

Plenty seed wey de don pass from one generation to another na serious tin. E dey make peson feel like sey e dey connect with ein ancestor. An e dey carry heavy responsibility join. Imagine sey you hold one small seed wey your great grandpapa take plant farm wey feed the family. As you dey plant am, e go dey be like sey you dey continue one story. wey no suppose end. You go dey feel pride sey you fit keep tradition alive At the same time, you go dey think sey dis tin no be ordinary seed oh, na heritage wey de trust you with. For Naija, land an farming na big part of our culture. So, if you plant seed, wey your family don pass down, e go sweet you well-well. You go dey feel sey you dey join hand for legacy wey go continue even after you don waka. E dey give hope sey the effort wey your ancestor put no go waste. As you dey bend down to dig hole for ground, e fit remind you of old stories wey de tell you for village. Story about how de use the same crop survuve hard time, how de gather the for harvest time. You go dey feel sey you dey connect to the soil an the soil too dey connect back to you. E go be like sey one kain handshake between past, present an future. But no be only sweetness dey. You go dey feel small fear becos you no go wan fail. You go dey think "Wetin if the seed no grow?" "Wetin if e no fit continue the tradition?" But na normal tin becos responsibility dey make peson sit up. An wen the tin finally germinate an grow, the joy no go get part two. You go dey smile anyhow becos you go know sey you don do wetin your ancestor go proud of. Na dat kain fulfillment wey de no fit buy with money. Planting generational seed na testimony sey tradition fit survive no matter wetin life bring. E be like sey you dey write new chapter for book wey your family don start to write tey-tey. Na blessing wey peson no suppose take play.

Wetin make I love one ancestral crop pass na yam. Yam dey carry beta story for our heritage, especially for we in Nigeria. Yam no be ordinary crop, e get special place for our history, culture, an tradition. You see, yam na one of the crop wey our ancestor dey grow well-well for many part of Nigeria, especially for the Igbo pipu. Yam na the king of all crops. De dey even do New Yam Festival every year. to honour yam. The festival dey happen for August, or September. An e dey show sey the pipu don dey grateful for the harvest wey God give dem. Dem go cook yam for different style: roast am, am, fry am, e sweet pass. For the, For the olden days, yam na wetin de dey take measure peson wealth. If man get plenty yam for ein farm, de go say na rich man e be. Yam dey show sey peson sabi hardwork, an e dey ready to face challenges. Na why yam dey carry big respect for the community. Yam story dey tell us about unity too. For farming season, pipu go come together, to help one another plant an harvest yam. Dis kain cooperation dey strengthen the bond between pipu for the village. Even till today, the culture of helping each other for yam farming neva die finish. Another tin wey yam dey represent na resilience. Yam no dey easy to plant E need strong back an plenty sweat. But the joy wey dey come after the hardwork wen you don harvest the yam, na wetin dey make the struggle worth am. E dey remind us sey life no dey easy. But if you percieve yoursef you go enjoy the reward. So, yam no be juz food, e be culture, e be tradition, e be, e be unity. Na why I love the crop well-well. An e dey remind me sey my heritage strong kakaraka juz like the yam wey fit grow for ground wey no too good.

So, di question why dey our hand dis evening now again dis evening na sey, how does growing ancestral crops honor your ancestors Growing ancestral crops dey honor our ancestors in many special ways When we dey plant these crops, we dey show we dey show respect to di tradition wey dem don pass down from generation to generation First e dey preserve di knowledge and skills wey our ancestors don develop over time Di way wen dem plant, nurture and harvest these crops na di some way our ancestors don do am We nor dey use modern methods wey fit spoil the lands Instead, we dey follow the natural cycle and techniques wey dem don perfect dis one dey show sey we value di natural wisdom wey dem leave for us second, Another one E dey create a strong connection to our roots When we dey work for the land, we dey feel the presence of our ancestors We dey remember di story, song and ritual wey dem don share with us dis one dey bring a sense of pride and belonging knowing sey we dey continue di legacy wey dem don start Another one E dey strengthen our community bonds The art of growing ancestral crops na community effort Family and neighbors go come together, and dem go plant and harvest di harvest dis one dey encourage cooperation farm and unity just like our ancestors don do E dey remind us sey we dey stronger when we dey work together Another one E dey ensure sey our culture nor go die. By keeping dis practice alive we dey pass am on to the next generation, di young ones go learn about their heritage and di importance of di crop when dem don dey grow Dis one go help preserve our identity, and keep our culture thriving Then, in everything, growing ancestral crops dey honor our ancestors by preserving their knowledge, creating a connection to our roots E dey strengthen community bonds and e dey ensure cultural continuity E dey remind us of di rich heritage wey we dey carry forward

For Nigeria, one herb wey farmers an animal rearer dey use to treat sick animal na dongoyaro. wey pipu sabi call "Neem tree". The herb na serious natiral medicine wey de dey don use for ages. An e dey work well-well for both human being an animals. Dongoyaro leaf get strong medical power becos e get tins like antibacteria, antifungal an antiviral prperties. If animal dey sick, like of goat or cow dey vomit or e get diarrhea, or even if de catch skin disease, dongoyaro fit be the answer. Plenty pipu believe sey as natural as e be, e dey fight germs wey dey make the animal dey sick. The way de dey use dongoyaro to treat animal: First, you go pluck fresh leaf from the tree. Then, you go boil am inside clean water. As you dey boil am, the water go change colour an e go dey release one strong smell. When e cool small, you fit the water an give the animal drink. If the sickness na internal one like stomach er upset or infection, if na skin diseases, like or wound, you go use the water take wash the affected area. Some pipu dey even grind the leaf turn am to powder. De go rub am for wound where the sickness dey show for the body of the animal. De believe sey e go kill germ fas-fas an make the animal heal quick. E no dey hard to find the neem tree for plenty part of Nigeria. So, e dey easy for local farmer to use am without spending plenty money But no be only dongoyaro dey work oh. Other herb like scent leaf an bitter leaf dey also help treat animal sickness. Scent leaf fit help treat respiratory problem an bitter leaf dey good for purging animal wey get belle dey run So, dongoyaro na one herb wey pipu no dey joke with.

Burning herbs to clean soil na one ancient farming practice wey plenty pipu believe sey e dey connect dem to dia ancestors. For Nigeria, farming get plenty spiritual an cultural meaning. An the way de dey handle soil no be anyhow. Wen peson burn herb for soil, e dey show respect to the land an the spirit wey dey guide am. Many ancestor believe sey land dey alive an before you go put your crops, you go first prepare am well so e go gree produce good harvest. Burning herbs na like saying prayer to ask permission from the land make e accept the seed wey you wan plant. For Nigeria villages, dis kain practice dey tie well-well with tradition. For example, de dey use herb like bitter leaf scent leaf, or even neem leaf. As de dey burn, the smoke go carry cleaning power wey go remove any bad spirit or negative energy wey fit dey the soil. E go also chase pest wey ft spoil the crops. Ancestor de do am becos dey believe sey farming na partnership between peson an nature. So, to succeed, you go first balance the spiritual an physical side. As the smoke dey rise, you fit dey imagine your great grandpapa or mama wey de don do dis same tin for dia farm. E go be like sey you dey continue one tradition wey de don dey tey. An e dey connect you directly to them, to dia spirit. Wen de don your family land for generation, e dey carry memory an respect join becos e no be juz farming, e be process wey dey honour the wisdom an way of dos wey dey don come before you. Plenty farmers dey even add small prayer or chant while de dey burn the herbs. E dey show sey farming no be juz physical work, e get spiritual angle wey fit bring blessing to the harvest. Wen the soil finally clean, crops start to grow, the joy an sense of connection go full peson heart becos you go know sey you don follow the footstep of ancestor wey understand the land more than anything.

First of all analyze weda di preparation method boiling, baking or frying affect di healt benefit of inorganic potato. Di way wen we tek prepare inorganic potato fit affect di health benefit wey you fit get from dem. Mek I break am down for you in di Nigeria pidgin language. Boiling, wen you boil potato, e dey help retain plenty nutrient like vitamin c and potassium. Boiling no dey add extra fat to di potato. So e dey mek am a healthy option, but one downside be sey some of di water water fully go vitamin like vitamin C fit leash out nto di water wen you tek boil di potato. To reduce dis loss, y ou fit boil di potato with their skin because di skin dey help protect di nutrient inside. Boiling dey also help reduce di glosemic index of di potatoes which mean sey e no go cause yor blood sugar to spite much. Bakinging, baking potatoes dey anoda healthy way to prepare dem. Wen you tak potatoes, e dey help retain more nutrient compare to boiling. Baking potato dey low in fat and e dey provide plenty vitamins an minerals like vitamin C, B and potassium. Baking dey also help maintain di fibre con ten t of di potatoes especially if you bake dem with di skin on. Di fibre dey help with digestion and e go keep you full for longer. One thing to know be sey baking go tek much longer tie ompare to boiling but di healthy benefit dey worth di wait. Frying potato dey add plenty noraris and fat to di potatoes, dis one dey happen because di potato go absorb di oil wen you tek fry dem. Fried poytato like French fries and chips dey high in unhealthy fat and e contribut to wait gain and other health issue like health diseases, heart disease. Frying dey also reduce di vitamin C con ten t of di potato because di hight heat fit destroy di vitamins. Anoda bad side of frying be sey e fit lead to formation of harmful compound like aglophin which wen fit increase di risk of cancer.

We say discuss di po ten tial health benefit of consuming inorganic potato as p art of to balance diet. Ojk mek I explan am well well for you, e get plenty things wey pesin fit gain if de dey chop inorganic potato as part of or part of balance diet. First inorganic potatoes get plenty carbon hydrate. Carbon hydrate na na one of di main thing wey dey give our bodi energy. If pesin chop potato, e go get enough energy to do different things for di day. De dey very good for pipu wey dey do hard work like farmers, mechanic or even pipu wey dey go gymn. second, potato get some vitamins and minerals wen dey important for bodi, de get vitamin C wen dey help boost immune system. Dis vitamins dey help dey fight against sickness well well. E get potassioum too wen dey help control blood pressure, potassium dey help reduce di rate of high blood pressure and heart disease. Anoda thing be sey de ten d to get fibre. Fibre dey very good for digestive syatem, e go help mek pesin n get constipation and e go help mek pesin dey feel full so den no go overchop. Dis one dey very important wen pesin won maintain steady weight. E still get antozedant way wey dey help fight free redical weight for bodi. Free redical fit cause damage for bodi and e fit lead to different kind of diseases so if pesin dey chop potato, e go help protect their bodi against such diseases. Inorganic potato also get some protein een though e nor plenty like dat but e still contribute small to di protein wen pesin need for balance diet. Protein dey very important for growth and repair of bodi tissue. Nor forget sey e get some pipu wen dey fear sey inorganic potato fi getchemical or pesticide but if pesin wash am well or peel di skin, e go reduce di risk of those chemical. To sum am up, inorganic potato fit b god source of energy, vitamins, minerals, fibres and small protein. E fit support immune system, e help control blood pressure, indilution and rotect di whole bodi from damage. Just remember to wash am before you hop am, but e nor means sey mek you over chop potato because everything get moderation. Balance diet na di key.

Commend weda consuming di skin of organic potato poses a higher risk due to constricted toxin. Ok mek I explain am well well for you. E get some things wey pesin need to know about di skin of organic potato and di risk wen dey involve if pesin dey chop am. We go talk about di toxin wey fit dey for di potato skin. Potato get some natural chemical wen dem dey use to protect demselves from pest and dieases. One of dis chemical na glocalcholide and di two main type wey dey for di potato na solamin and chacomin. Di glochosilin dey mostly for di skin, eyes and fron of di potato. If pesin chop plenty of dis chemical, e fit cause health problem like nozia, vomiting diarrhea and even more issue like respiratory failure or paralysis. Now organic potatoes nor dey use thick or persistic or fertilizer but e nor mean sey de nor get dis natural toxin. In fact di level of glachozin still dey high especially if de don expose to light or if de don get physical damage. Wen potato dey expose to light, de fit turn green and dis one dey show sey di level of sulin don dey increase. Wen potato dey put toi light, de fit turn green and dis show sey di level of glccine done increase. So even if di potato na organic, e still get di risk of high glochorin level if e nor dey properly. To reduce di risk of dis toxin, e dey important mek pesin wash di potato well well before dem chop am. Use v egetable brush to scrub di skin under running water and mek sure sey we remove any grave part or sprut wen dey for di potato. Dis won go help reduce di level of black lim wen fit dey for di skin. Onoda wan onoda thing be sey if pesin cok di potato well, e ft help reduce di level of dis toxin. Boiling, bakin or frying of di potato fit help lower di glacholin con ten t but e nor go remove am completely. So e dey important mek pesin nor over chop potato skin even if dem cook am. Diskin of di organic potato fit still post risk because of di concentrated toxin wey fit dey inside. To reduce dis rix, mek sure sey you wash di potatoes well, remove any green part and cook am properly. But remember everything get moderation, no over chop potato skin and mek sure sey you dey balance your diet with other healthy food.

Explain how cooking techniques like boiling, or frying reduce di toxity level of organic potatoes. Ok mek I explain now how different cooking techniques like boiling, frying fit impared di toxity level of organic potatoes. First mek we talk about boiling, wen pesin boil potatoes, e dey help reduce di level of dechocalin like sullen and chacolin wen dey for d potato. Boiling fit help break down some of dis toxin and mek dem less harmful. Di heat from boiling dey penetrate di potato and help reduce di concentration of glacholide wen dey for di flesh and skin. But e nor go completely remove all di toxin. Even though boiling fit help lower di toity, e still get importance mek pesin nor over chop potato skin or green part. Anoda benefit of boiling be sey e no dey add extra fat to di potato, dis one dey mek am easier option compare to frying of pesin dey mightful of their fat or e won maintain healthy weight, boil potato fit be beta choice.now mek we talk about frying, wen pesin fry potato, di high heat fit help reduce some of di glacholide wen dey for di surface of di potato but di heat nor go penetrate as deep as boiling so e fit nor remove as much toxin as boiling. Onoda thing be sey frying dey add extra fat and chorin to di potato which fi no good for pesin wen dey watch their weight or dey try maintain heakthy diet. Fried potato still cause onoda problem if di oil wen dey use to fry di potato don dey reuse or over heated, e fit produce harmful compound like achlomide. Achlomide na chemical wen fit form wen starchy food like potato dey cook at high temperature. Dis chemical dey po ten tially harmful and e fit increase di risk of certain health problem if pesin dey consume am too much. Reducing di risk of dis harmful compound e dey important mek pesin use fresh oil and e nor go over heat am and also mek pesin not fry potato too long to avoid excessive formation of alchalin. Den boiling potato fit help reduce di level of glacholin more dan frying because di heat fit penetrate deeper. Frying fit still reduce some toxin but e dey add extra fat and fit ause formation of harmful compound like alcholide. To stay healthy, e beta mek pesin boil their potato or use othr cooking method like baking, or steaming wen no go add extra fat and e fit help reduce di level of toxin.

E sey how does cross breeding in orgaic potato species po ten tially amplify natural toxin level? Ok mek I explain how cross breeding fit amplified natural toxin level for natural toxin level. Cross breeding na wen farmers or scientist dey mix two different varieties of potato to creat new variet wen get beta quality. Dem fit do am to improve yield resistance to diseas or even taste. But sometime, dis process fit also increase di level of natural toxin wen dey for potato. One of di main toxin wen dey for potato na glacholide, lisolin and chacolin. Dis toxin dey help protect di potato plant from pest and disease but if pesin chop plenty of dis toxin, e fit cause healthy problem like vomiting and even more serious issue like respiratory failure or pararis. Wen farmer dey cross breed potato, den dey mix di gene of di parent plant, dis one fit lead to new potato varieties wen get higher level of glacholide. For example if one parent plant get high level of sullen and di other parent get high level of sullen, di new variety fir get high level of toxin dis one fit mek di new potato variety more toxin dan di original parent plant. Den oonoda thing be sey cross breeding fit sometime lead to unexpected result, di new potato variety fit develop new threat wen di farmer no expect in holding high level of toxin. Dis won dey happen beause di genetic makeup of di new variety fit be different from di parent plant and e fit lead to increased production of glacholide. Den to reduce di risk of hight toxin level for cross breeding, farmers and scientist dey usually test di new variety well well before de go reease am to market. Dem go chck di level of glacholide and other toxin to mek sure sey e dey save for pipu to chop. If di toxin level dey too too high, den go releas di new variety for pipu to chop. Den crossbreeding fit amplified natural toxin level for organic potato because e d ey mix di gene of different parent plant which fit lead to higher level pf glacholide. Sometime, di new variety fit develop unexpected trait wen fit increase di toxic level to mek sure sey di new variety dey save. Farmers and scientist dey test di potato well and dey release am to di market. I hope sey dis explanation go help you understand how crossbreeding fit impared d toxin level for organic potato.

How can improper storage of organic potato increase their lanchocalize level leading to po ten tial health issue? Ok mek I explain how improper storage fit increase di localize level for organic potato and di po ten tial health issue wen fit follow am. First mek we understand wetin be localin, localin na natural toxin wen dey for potato and di two main type na sullen and chukolin. Di toxin dey help protect di potato plant from pest and disease. But if pesin chop plenty of dis toxin, e fit cause health problem like vomiting diarrhea and even more serious issue like respiratory failure. Wen pesin nor store potato properly, e fit lead to increase in di level of glacholin. One of di main thing wen fit cause dis issue na exposure to light. Wen potatoe don dey expose to light, de fit turn green. Dis green colour dey show sey di level of sullen don increase. So if pesin dey store their potato for place wen get plenty light, di glocholide level go increase and e fit mek di potato more toxic. Den onoda thing wey fit wen fit incrase di grocholide level na physical damage, pipu ten d to get bruise cut, or any other kind of damage, di plant go produce more glicholid to protect itself. So if esin dey handle their potato roughly or dey store dem for place wen fit mek dem damage, di toxin level go increase for eample if pesin dey throw di potatos anyhow or den dey pile dem on top each other without proper care, di potato ffit get damage and produce more toxin. Temperature too dey place important role for di storage of potato. If pesin store potato for place wen too hot or too cold, e fit affect di glicholide level. For example if pesin dey store potato for fridge, di cold temperature fit mek dem produce more sugar and dis one fit lead to higher level of glicholide. On di other hand, if pesin dey store potato rfor place wen too hot, e fit encourage di growth or sprout and di sprout get hight level of glicholide. To prepare to properly store potato and reduce di risk of increase glicholide leel, e dey important mek pesin follow dis tips wey I won talk. One, store potato for cold, dark and dry place, dis one go help prevent exposure to light and reduce di risk of increase toxin. Di second one, handle di potato gently to avoid physical damage, no throw dem anyhow or pile dem on opt eachother. Onoda wanbe sey, avoid storing potato for frdge or palce wen too hot, find plce wen get moderate temperature. I hope sey dis explanation help you understand di impact of improper storage on glicholid level for organic potato.

So wat are di risk of consuming grain or exploting organic potato and how do de differ from conventionally grown potato?. Ok mek I explain di risk wen dey if pesin chop grain or protein organi potato and how dem differ from conventionally grown potato. First mek we talk about di grain or di sprout potato, wen pesin dey expose to light, or wen dem don di store for long tie, de fit start to turn green or grow sprout. Dis won dey happen because of di increase in glacholide especially sullen and choline. Dis toxin dey help protect di potato plant from pest and disease but if pesin chop plenty of dis toxin, e fit cause health problem. Di green color for potato dey show sey di level of sullen don increase. Sullen dey very toxic and if pesin chop plenty of am, e fit cause nosia, vomiting, diarrhea, stomach cramps, headach and even more serious issue like respiratory failure. Because di sprout dey also get high level of glocholide. Nor mek we compare organic and conventionally grown potato. Organic potato no dey use selective pesticide or fertilizer but e no mean sey de no get glocholide infact di level of glocholide fit till dey hight for both organic and conventionally grown potato. If den turn green or sprout. Di main different na organic potato dey grow without chemical, but di natural toxin level firt still be di same. Conventionally grown potato dey use synthetic pesticide and fertilizer to protect dem from pest and diseases. Dis chemical fit help reduce di risk of pest but dem no dey affect di glicholide level for di potato. So even if pesin dey chop conventionally grown potato, di risk of glocholid poison still dey if di potato don turn green or sprut. To reduce di raise of glo cholide, e dey important mek pesin no chop green or sprout potato. If pesin don see potato wy don turn green, e beta mek dem cut am or even throw am away di whole potato if di green part dey too much. To sum am up di risk of consuming green or sprouted potato dey save for both organic and conventionally grown potato because of di high level of glicholide wen fit cause health problem. To avoid dis mek sure sey you no chop green or spout potato and sun your potato properly to prevent dem from turning green or sprout. I hope sey dis information go help you understand jdi risk well well.

Explain how lack of synthetic pesticide in organic farming impact the level of natural toxin in organic potatoes species. Ok mek I explain how di lack of synthetic pesticide fit impact di level of natural toxin for organic potatoes. Fitst mek we understand wetin natural toxin be. Fo kpotatoes, di main natural toxin na glacholide,, glysollen, and chakolyne. Dis toxin dey help protect di poato plant from pest and disease but if pesin chop plenty of dis toxin, e fit cause health problem like noxin, vomiting, diarrhea and even more serious issue like respiratory failure. Now organic farming nor dey use synthetic pesticide or fertilizer, dis one mean sey organic potato dey grow without clevical wey dey help control pst and disease. Because of dis, di potato plant go need to produce more natural toxin to protect e self. So di lack of synthetic pesticide fit lead to higher level of glycholide for organic potatoes. Wen potato plant dey expose to pest of disease, e go increase di production of glycholode as natural defence mechanism. For conventional farming, di di pesticide ey help control di pest and disease so di plant nor go need produce too much natural toxin. But for organic farming, without dis chemical, di plant go depend on its natural defense which fit lead to its higher of toxin. Den anoda thing wey fit de level of natural toxin of organic potato na di method wen farmers dey use to control pest and disease. Organic farmers dey use method like crop rotation, biological control and natural protector to manage pest. But dis method fit be as effective as synthetic pesticide. So di potato plant fit still use more pressure. Dis one go mek di plant produce more glycholide to protect itself. Di environmental factor like soil quality, weather and storage condition fit also affect di level of natural toxin for organic potato. For example if di soil nor dey rich in nutrient, di potato plant fit experience more stress which fit lead to increase production of clytholide. Similarly if di weather condition dey h arsh or di storage condition nor dey ok, e fit increase di toxin level. To reduce di risk of hard cholchlide level of organic potato, e dey important mek important mek farmers and consumer follow some safty measure. Farmer fit select potato wey get naturally low level of glycholide and use proper farming practice to reduce pressure. Consumr fit mek sure sey den store their potato properly den remove any part green part and cook di potato well before den chop am. Lack of synthetic dpesticide for organic farming fit lead to hight level of natural toxin like glycholide because di potato flam will produce more toxin to protect e self for pest and disease. Environmental factor de also impact di toxin level. To stay save, mek sure sey u handle and store organic potato properly.

Explain di challenges organic potato famer face in maintaining pest and diseases resistance. Alright mek I explain di challenges wey organic potato’s farmer dey face wen de dey try maintain pest and diseas resistance. First organic farming nor dey use synthetic pesticide or fertilizer. Dis one mean sey di farmer nor dey use di regular chemical wen dey kill pest or prevent diseas from their potatoes. Instead, kden go need to depend on natural methos to control pest and disease. Dis one dey challenging because di natural method nor dey dey always as effective as chemical. One of di main challenge be sey pest like insect fit attack di potatoes without synthetic pesticide. Organic farmer need to use other method like crop rotation and biological control. Crop rotation na wen farmer dey plant different crop for different season to confuse and reduce pest population. Inter-cropping na en de dey plant different crops together to reduce di hance of pest attacking one particular crop. Biological control na wen de dey use natural or beneficial insect to control pet population. Dis method fit work or den dey tek time and sometime, e nor dey as effective as synthetic pest control. Onoda challenge be sey na disease resistance, potato dey prone to different disease like late blight, early blight and bacterial. For convectional farming, synthetic fungnicide and bacteriacide dey help control dis disease. But fr organic farming, farmer nor need to use resistance potato varieties. Proper spacing and good sanitation practice, sometime den fit use naturl fungiside but dis one nor dey always as strong as synthetic one. Di soil health na anod important factor. Organic farming, farmer dey rely on natural method to maintain soil activity. Dis soil f it involve composite bleem manure and easy organic matter to impr o ve soil structure healthy sil dey help plant resist pest and diseases beta but e dey tek time nd effort to build and maintain healthy soil without fertilizer. Weed control na anoda challenge. Weed fit compete with potato for nutrient, water and sunlight. For conventional farming, herbicide dey help control weed ,but for organic farming, farmers go need to se method like hand weeding and mechanical cultivation. Dis method fit be labout in ten sive and time consuming. So I hope sey dis explanation go help you understand di challenges well well.

De sey analyze how di diet of chameleon impact pest management in Nigerian farms. Ok mek I explain how di diet of chameleon fit impact pest management on Nigerian farm. First mek we understand wetin di chameleon dey chop. Chameleon na insectivorous meaning sey de dey mainly chop insect, de dey chop different kind of insect like grasshopper, cricket, bettle, fly and even caterpillar. Dis insect na some of di common pest wey dey affect crop for Nigerian farm. So if chameleon dey plenty for farm, de fit help reduce di population of dis pest by chopping dem. One of di main benefit of having chameleon for farm be sey den dey act as natural pest control since na dem dey chop plenty insect, de fit help reduce di need for certain pesticide. Dis one dey very important for organic farming where farmers nor dey use synthetic chemical by reducing di pest population. chameleon fit help protect di crops and increase di yield for di farm. Onoda benefit be sey chameleon dey chop dey help maintain di balance of di eco- systemm of di farm by chopping pest. Dem dey help control di population and prevent dem from causeing too much damage to di crops. Dis one fit help improve di over all health of di farm and mek di rop grow beta. But e get some challenge wen de first, chameleon nor dey everywhere, and e fit hard to find plenty of dem for some area. Farmers go need to create environment wen go attract chameleon for their farm, dis one fit involve planting trees and shrups wen go provide shield and hiding plac for di chameleon. Farmers go avoid using synthetic pesticide wen fit harm di chameleon. Dem anoda challenge be sey chameleon nor fit control all di type of pest, den dey mainly chop insect. Pest like ehm matods and fungi disease, nor go affect, nor will be affected by di presence of chameleon. Farmers go still need to use di pbest management strategist to control but I hope sey dis explanation go help you understand how chameleon fit impact pest management for Nigeria farm.

E sey explain di tyes of environment w here chameleon are most commonly found. Ok mek I explain di timfe of farm environment where chameleon dey mostly found. First chameleon dey like environment wen get plenty trees and shrups dis one dey because chameleon dey climb trees and e need di branches to hide and hunt for itself. So farmer, farm dey get forestry system where farmers dey plant crops together with trees. E dey very good for chameleon for example, cocoa farm and oil farm plantation wen get plenty tree fit attract chameleon because di tree go provide good habitat for dem. Second, chameleon dey like environment wen get plenty insect, since chameleon dey get plenty insect, de go dey attracted to farm wen get plenty insect population,. Farmer wen get practices organic farming fit attract am because organic farming no dey use insecticide dat is chemical wey fit kill insect. Dis one mean sey di insect population go dey high and chameleon go get plenty food to chop. anoda farm environment wey chameleon dey like na mix cropping system. Mix cropping system na farmer dey pl ant different type of crop together dis one dey creat divers evirnment wey fit suppost different type of insect and other small animal wey chameleon dey chop. for example, farm wey dey plant maize, beans and vegetable together fit attract chameleon because di different crop go support about insect population. Chameleon dey also like about wen get good cover and hiding places. Farmer get plenty grasses and other vegetable wen fit provide good cover for chameleon. Dis one go help dem hide food and also help dem hunt for insect. For example farm wen dey practices convervatory agriculture where farmer dey leave crop fit provide good cover for chameleon. Den lastly chameleon dey environment wen nor disturb too much. Farm wen dey practices low tillage tillage farming fit attract chameleon because di soil nor go dey disturb too much and di vegetation go make impact. Dis one go provide for di chameleon to live and hunt for food.